Abantu bicaye mu nzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, isize umukaba w'irangi ryera, benshi muribo bambaye impuzu isa n'ubururu, harimwo n'uwambaye impuzu itukura.

Amashure ageretse kabiri afise irangi ryera amadirisha abonera a imbere yishure hariho ikibuga kiriko abantu bambaye impuzu zitandukanye abagabo abagore.

Ikibuga cubakishijwe n'uruzitiro rw'amatafari ahiye. Indani mu kibuga hariyo ibiti vy'amababi y'ugwatsi rutoto n'imbatama z'amababi y'ugwatsi rutoto. Hariyo n'abakinyi n'umumenyereza wabo bambaye n'umwambaro wabo.

Inzu zubakishijwe n'amabati atukura impome zera hasi hariho imbatama hanze hariho abantu bariko barakina nabarorerezi inyuma yabo.

Inyubako ifise amatafari ahiye, ikikujwe n'impome z'umusenyi, ifise n'akaringoti gasa n'ubururu, n'agatukura, hepfo hariho ibara ryera.

Inyubako yubatswe n'amatafari ahiye umukaba umanuka usize ibara ryera n'uwukikama usize ibara ryera mu nzu imbere hariyo abantu bane n'imboneshakure n'intebe z'ibiti.

Ishure ryubakishijwe namatafari ahiye numusenyi hagati, imbere hariyo ibitabo vyanditsemwo amajambo arimwo amabara asa numuhondo namabara asa nubururu namabara yirabura.

Ububiko bw'ibitabo bubiri. Kamwe gakozwe mu biti, akandi mu vyuma. Harimwo ibitabo vy'amabara atandukanye: ayatukura, ayasa n'ubururu, n'ayasa n'umuhondo. Imbere yaho, hariho indobo n'akadumu.

Imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye, n'izindi nzu inyuma ziteretse, hariho ikibuga gisize isima, kirimwo abantu bariko binonora imitsi. Inyuma y'ikibuga hateyeyo imbatama.

Ikibuga kirimwo inyubako zibiri zisiza amabara atandukanyi imwe isiza ibaragera iyindi ritukura iyindi baragera irindi irisa n'ubururu imbere yaho hariho ingendeshwa yera.

Amashure menshi, afise amabati atandukanye, ayasize irange ritukura, n'ayasize irane risa n'ubururu, hanze hariho abanyeshure, hariho n'ivyatsi vy'imbatama, n'ikibuga kininiya bariko barakimiramwo.

Inyubako z'amashure zifise amabati yera hanze hariho ikibuga n'intebe inyuma y'inyubako hariho ibiti bitanu bifise amababi y'urwatsi rutoto n'ikindi giti kirekire imbere y'inyuba bako gifise amababi y'urwatsi rutoto.

Abantu bavuye gutora abana mu mashure matomato y'intango mu mwaka wa kane, bariko babasohora mu kigo c'ishure babazana hanze ku kibuga. Imbere yaho, hariho imodoka isize amabara atandukanye: ayasa n'ubururu n'ayasa n'umuhondo.

Amashure afise amabati yera namadirisha menshi asize umukaba wirangi ryera imbere yaho hariho ibiti ninzu ifise amabati atukura nimiryango itanu umwe usize irangi ryubururu imbere yaho hari ikibuga

Inzu yubakishijwe n' amatafari uruhande rumwe ahiye, urundi ruhande adahiye, ifise idirisha rimwe risize ibara risa n' ubururu, imbere y' inzu hari abana, umwe yikoreye ibase isa n' ubururu, babiri bambaye ibirato bisa n' umuhondo.

Umunyeshure ariku kibaho cirabura, ariko arakora imyimenyerezo y'ibiharuro ibiharuro, ariko arakora ni cenda guteranya munani ahaye aragikora mu buryo bukitse.

Ishure ryubatswe n'amatafari ahiye hariyo intebe n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure n'abandi bambaye impuzu zisanzwe bamwe baravye hirya abandi baravya imbere bariko barakurikira.

Uruhome rw'ishure rugizwe n'amatafari ahiye, umurongo umanuka usize ibara ryera, akabati gahagaze, imbere hariho intebe z'abanyeshure zikitse.

Inzu zitatu zubatswe namatafari ahiye imwe Ifise amabara abiri atandukanye irirabura niryera, iyindi yubatswe namatafari gusa ntamuryango igira imbere yaho hariho ivyatsi bibisi vyanikiyeko impuzu.

Umuntu ariko arandika afise urukoba rusa n'umuhondo, imbere yiwe hari ikaye ariko arandika , afise n'ikaramu, ikaramu yandika ibisa n'ubururu, afise n'akantu mu ntoki gafise irangi risa n'urwatsi rutoto.

Ikibuga kirimwo ingendeshwa, ibiti vy'amababi y'urwatsi rutoto, amashure agizwe n'amatafari mabisi, amabendera abiri, amabati y'irabura.

Abanyeshure bari mw'ishure imbere yabo hariho umwigisha wabo ahetse umwana mu bitugu amufukishije impuzu yera ariko arandika ku rubaho rwirabura abanyeshure bariko baduza urutoke.

Amashure yubatswe n'amabati asa n'urwatsi rutoto ayandi yera, ayandi atukura asize ibara ry'umunyota ayandi asize ibara risa n'umuhondo, hanze hariho umurima w'imbatama uciyemwo ubuyira hagati.

Inyubako zubatswe namatafari ahiye umukaba wibara ryera, amabati asa nurwatsi rubisi, uruzitiro nurwibiti rukikujwe nibiti vyumye , inyuma yuruzitiro hariho ikibuga .

Inzu yubatswe n'amabara abiri atandukanye ibara ry'umuhondo, Nibara ryinginagina, imbere yinzu hariyo ibarabara, Umurima, wamashurwe w'amabara asa n'urwatsi rutoto n'amabara y'umuhondo, n'umurima w'Imbatama.

Ububiko bwibitabo bwubakishijwe nibiti busize nibara risa numuhondo ibitabo bimwe babibitse hagati ibindi hejuru ibindi hepfo ibindi kumubare ibitabo bifise amabara atandukanye hariho amabara atukura ayasa numuhondo ayasa nubururu.

Inyubako yubatswe n'amatafari ahiye ifise umukaba umanuka n'uwukika bisize irangi ryera, hariho n'ikibaho canditseko n'ingwa yera, n'iyitukura.

Amashure bibatswa n'amabati yirabura n'amatafarahiye nta myangagira namadirishagira hanze hariho igiti c'umukaratusi n'uruvuma rw'abana hanze hariho abanyeshure n'amashuru y'amabayo y'irwatsi rutoto naya a niumuhonda.

Abana bicaye mw'ishure, hariyo intebe z'ibiti, n'ibiti bibiri bihagaze biriko igitambara c'ibara risa n'ubururu. Hasi hashashe amatafari asa n'umuhondo.

Uruhome rw'amatafari ahiye ruriko ikibaho cirabura canditseko imisi ku wa kane itariki icumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku wa mbere itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kuwa kane itariki zitanu z'ukwe zikwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku wa mbere itariko icumi na zitandatu z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kuwa gatatu itarikizi.

Inyubako ifise amabati yera amatafari aturiye isize umukaba w'irangi ryera imbere y'inyubako hariho iyindi nzu yubakishijwe imbaho n'amatafari yera imbere y'iyo nzu hariho igiti n'umurima w'imboga

Amashure yubakishijwe n'amabati atukura n'amatafari ahiye afise umukaba w'irangi ryera. Imbere hanze hariho ibiti vy'amababi y'ugwatsi rutoto. Mu kibuga hariyo abanyeshure bariko barakina, n'ibendera

Inyubako isakaje ivyatsi, n'amadirisha y'ibiti. Urubaho gwirabura rucafyeko intebe y'inyegamo, rucafyeko igikombe , rucapishije ingwa yera, n'intebe z'ibiti zikitse.

amashure asakajwe n'amabati y'amabara asa n'ubururu n'amabara atukura inyuma y'amashure hahagazeho ibiti imbere y'amashure hari ivyatsi bisa n'ugwatsi rutoto hariho abana bariko barayuba abahungu n'abakobwa.

Amashure yubatswe n'amatafari ahiye afise amabati asiz iranga irisa n'ubururu imyanga isize iranga irisa n'ubururu imikaba isiz iranga igera hijya yaho hariho ibitoke n'ibiti imbere yaho ku kibuga hariho utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

inyubako zigeretse rimwe zubatswe n'amatafari ahiye zisize umukaba wera ahandi zisize ibara risa n'ubururu hanze hari ikibuga kirimwo abantu babiri umwe yambaye impuzu itukura uwundi yambaye impuzu yera

Ikibuga kirimwo inzu igeretse kabiri, igizwe n'amatafari ahiye, isize umukaba wera n'umukaba usa n'urwatsi rubisi, hariho imodoka hagati mu kibuga n'ibiti vy'urwatsi rutoto.

Amashure yubatswe n'amatafaraahiye asize umukaba wiba aragera hepfo no haruguru asakajwe n'amabati imbere y'ishure hariho ibiti vy'urwatsi rutoto hasi hariho imbatama z'amababi y'urwatsi ruoa toto n'abanyeshuri bariko barakinira hanze.

Inyubako zifise amabati asize ibara ritukura kumpome hasize ibara risa numuhondo hasi hari ivyatsi bisa nurwatsi rutoto inyuma kuruzitiro hasize amarangi atukura kuruhome hasize amabara yera hamwe nubururu

Inyubako zubatswa n'amatafarahiye hejuru ku mupfuniko w'amabati hasiza ibara risa n'ubururu hanze hateho ibiti bibiri bifise amababiy'urwatsi rutoto hejuru hariho igicu gifise ibara risa n'ubururu ni gera hanze hariho ikibuga.

Inyubako zubatswe n'amatafaraahiye zitarahera kwubakwa zigeretswe zifise imikaba y'angi rera hanze hari ibiti vy'amababiyugwatsi rutoto hari n'ingendeshwa zifise amabara atandukanye ayirabura na yewe a.

Ikibuga kirimwo igiti n'amashure amwe asize irangi ryera amabati yirabura harimwo nimbatama, n'amashugwe afise amababi asa nugwatsi, ayandi mashugwe afise amababi asa n'umuhondo.

Inyubako yubakishije amabati isakaje ibiti vyumye ku mpome z'inyubako hasize ibara risa n'umuhondo ifise idirisha rimwe ribonerana yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Mwishure indani hubatswe namatafari ahiye arimwo ibara ryera harimwo nurubaho rwirabura hasize nirangi ryera amadirisha arabonerana hariyintebe zabanyeshure zishinze

Ishure rifise umuryango w' igiti, wanditseko n' ingwa yera BV1, ifise amadirisha abonerana, imbere mw' ishure hariyo intebe z' abanyeshure zikitse z' ibiti.

Inzu yubatswe namatafari ahiye namabati yirabura harimwo namabati atukura nayera imbere yinzu hariho amabombo inyuma yinzu hariho ibiti vyurwatsi rutoto imbere yinzu hariho ikibuga.

Abantu bariko bariga burukoba rutandukanye, urukoba rwirabura n'urukoba rusa n'umuhondo, imbere yabo hahagaze umuntu ahaye arabigisha yambaye impuzu yera ,imbere yiwe harih'umuntu yipfutse igitambara cirabura.

Ikibuga gifise ingazi, kirimwo ingoma nimirosho nabatamvyi ningoma bambaye Impuzu zitukura, n'izera bamwe bahagaze kungazi yohejjru abandi bariko baratambira kungazi yohepho, babiri barahagaze.

Inzu igeretse kabiri yubakishijwe amatafarahiye amabati iriko umukaba wera umuri haruguru wundura ihepfo wundura hagati imbere yaho hariho ibendera ni igiti.

Ishure ryubatswe n'amatafari ahiye, rifise umukaba usa nubururu , rifise amadirisha yera, imbere yishure hariho intebe yabanyeshure ifise aho bicara naho bandikira, imbere yishure kandi kandi hariho ibiti vy'amababi asa nurwatsi rutoto.

Abanyeshure bicaye hanze ni abahungu n'abakobwa bamwe bambaye amapantaro asa n'ubururu n'amashati yera abandi bambaye amajipo asa n'ubururu n'amashati yera bicaye ku ntebe z'ibiti hejuru yabo hariho ibiti vy'amababi y'urwatsi rutoto.

Ishure rikikujwe n'uruzitiro rw'amabuye n'amatafari ahiye, imbere y'ishure hari igiti c'amababi y'urwatsi rutoto n'imbatama, ishure ry'umwuga rigeretse kabiri risize irang ryera n'amabati hejuru.

Ikibuga kirimwo imbatama, ibombo n'umuntu yicaye kw'ibombo, amashurwe afise utubabi dusa n'umuhondo, amashure afise amatafari ahiye n'umukaba ufise ibara ryera, n'amabati yera n'ayandi mabati y'irabura.

Amashuri asize ibara ryera, umureko utukura, umukabo utukura, hasi ku mushinge haratukura, imbere y'amashure hari vyatsi bisa n'ugwatsi rutoto n'igiti kihateye gihagaze gifise amababi y' ugwatsi rutoto.

Ikibuga kirimwo ibiti cubatsemwo amashure asize amarangi yera n'amabati yera amatafari ahiye n'inzu yo gutekeramwo igizwe n'umushinge w'amabuye n'amatafari ahiye.

Ikibuga giteyeko imbatama, kiriko n'igiti c'umukaratusi bunamye hejuru, munsi y'umukaratusi hariyo amashure, afise amabati afise urwatsi rutoto, hejuru y'imbatama hanikiyeko impuzu zera zerere.

Amashuri asakajwe n'amabati ku mureko basizeko irangira itukura hepfo iranga iryera no mukaba w'irangira itukura hepfo ku mushinge basizeko irangir i tukura hanze hariho ivyatsi vy'urwatsi rutoto n'igiti c'amababiri watsi rutoto.

Inzu ifise amadirisha abonerana isizi ibara risa n'umuhondo hariyo abantu bicayeyo abahungu n'abakobwa hari y'intebe zifise igitambara gitukura hariho umuntu ahagaze inyuma yabo yambaye impuzu yirabura.

Abanyeshure, abahungu n'abakobwa bahagaze imbere y'ishure bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu uruzitiro rw'ishure rusa n'ubururu hanze hariho n'ikibuga n'ibiti vy'amababi yurwatsi rutoto.

Ikibuga giteyemwo amashugwe y'amababi y'urwatsi rutoto n'amababi asa n'umuhondo imbere mu kibuga hariyo ibendera n'amashure yubakishijwe n'amabati yirabura asize irang i ryera hari n'igiti mu kibuga.

Ishure risiza amabarasa n'muhondo n'amadirisha abonerana hejuru hariho udukoresho tw'amatara indanihicaye y'abanyeshure n'intebe bamwe n'abahungu abandi n'abakobwa bamwe baricaye abandi barahagaze impande yabo hariho udukoresho dufise ibararisa n'ubururu.

Abantu babiri bahagaze bariko barapima bambaye umwambaro usa n'ivu uwundi usa n'umunyota bafise udukoresho tubafasha kwumva mu matwi.

Abantu bariko barigiramwo ahantu munzu yama ama imbere yabo hari imeza, hariho nimboneshakure bariko bararaba, hejuru yabo hariho udukoresho dutanga umuyaga nutundi dukiresho dutanga umuco.

Abantu bari mu nama abahungu n'abakobwa bariko barumviriza batekanye bicaye ku ntebe z'imbaho harimwo umukobwa yambaye igitambara gisa n'umuhondo.

Amashure abibakishijwe n'amabati yirabura afise amatafari ahiye asize i range rera imbere yaho hariho umurima w'amashurwe ufise amababiyo urwatsi rutoto n'amababasa n'umuhondo ufise n'umurima w'imba atama hahariho ni'igiti c'amababi yumye n'amababi matoto inyuma y'amashure hariho ibendera.

Abanyeshuri barahantu bategurira ivyo kurya bambaye umwambaro wera nuwutukura, n'inkofero zera n'agafuka munwa gasa n'ubururu, abandi agafuka munwa gatukura k'umunwa, bafise ibiraya imbere yabo.

Ahantu batatu baricaye babiri nabo barahagaze inyuma yabo harih'inzu isize irangi ritukura n'iryera imbere yabo bafise udukoresho dutanga umuriro n'utundi dukoresho dufashanya n'utwo mugutanga umuriro.

Abahungu bane bahagaze imbere y'inzu, umuhungu umwe yambaye impuzu y'ikiganga, abandi nabo bambaye impuzu zisanzwe, inyuma yaho hariho inzu ifise amatafari ahishiye iteye umukaba umanuka w'irabura.

Inzu iriko iberamwo inama, hariyo abantu b'urukoba rutandukanye, ab'irukoba rwirabura n'ab'urukoba rusa n'umuhondo. Imbere yabo hariho imeza n'amacupa bariko banyweramwo amazi, bafise n'amakaye n'amakaramu.

Ishure rigizwe n'amatafari ahiye ridasize umusenyi, ifise ikibaho c'irabura, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe, amasakoshi y'abanyeshure, ibitabo, amakaye n'ikaramu.

inyubako irimwo abantu bambaye impuzu zisa inkofero ziratandukanye umwe yambaye iyitukura uwundi isa n'umuhondo uwundi inkofero yera hariyo n'imeza zigiti

Inyubako, isize ibara risa n'urwatsi rutoto, ifise amabara abonerana, imbere hariyo abantu batanu, umwe aricaye, abandi barahagaze, imbere y'aho hariho imbonesha kure,

Abantu bicaye mu ntebe z'ibiti zisize ibara risa n'umuhondo n'abahungu gusa nta mugore canke umukobwa arimwo umuhungu yicaye hagati yambaye agapira gatukura babiri bari mbere, uwo hirya yambaye impuzu yirabura.